Paɣaba n bɛ bayaɣati ni bin bɛ bayaɣati maa ni bi shab gbubila ŋmana bi zuɣusaa ka shab ʒɛya dabba maa luɣuli zuɣu paɣa n ʒɛya ka so chinchin ʒiɛ ka bia ʒi o luɣuli bi nyaanga ka tihi saya tihi maa nyɛla zaɣ vakaɣali

Bia n ʒɛya bia maa gbubila timpana ka yɛ liiga piɛlli o nyaanga niraba n ʒɛya niraba maa nyɛla paɣaba ni dabba bi tingbani maa nyɛla zaɣ tankpaɣu bihi maa shab nyɛla bi bihi ni bia kura ka shab yɛ liiga ʒiɛhi ka shab yɛ liiga dozim

Paɣa n ʒiya paɣa maa chimdila waagashe o gbubila suwa n mali ŋmahari waagashe paɣa maa luɣuli zuɣu piɛɣu n ʒɛya ka di gbunni nyɛ zaɣ sabinli ka zuɣusaa maa nyɛ zaɣ piɛlli ka dari tuntu di puuni

Paɣi n ʒiya paɣa maa ʒila teebulu kpulli gbuni teebulu maa nyɛla zaɣ' piɛli ka koliba O ʒɛ kuɣi shɛli zuɣu maa kuriti chanla di gbuni ka nyɛ zaɣ' piɛla ka kuri piɛli booi di luɣuli luɣuli zuɣu ka gilaasi bɛni gilaasi maa puuni lɔra bɛni bɛni

Dabba n ʒɛya bi ʒɛla bayaɣati ni shab kurimi ka shab ʒɛya do so ʒɛla bi zuɣusaa ka yɛ liiga piɛlli ka kuɣusi ayi ʒɛ o nyaanga ka nyɛ zaɣ vakaɣali ka tihi sa n giliba tihi maa kala nyɛla zaɣ vakaɣali bi ʒɛ bayaɣati maa ni shab yɛla liiga sabinli ni zaɣ piɛlli

Niriba anu n zaya ka matuuka yiɣirigu bibaayi za bɛ nyaanga bɛ tingbani maa nyɛla zaɣa piɛlli ka lai ʒee booi di sunsuuni baaji zala doo maa tooni ka paɣa maa mee nyaɣi baaji ka nyaɣi bia.

Paɣa n ʒɛya paɣa maa ʒila binyɛra ʒɛya ka gbubi baskɛt o nuuni ka ka binyɛra bɛ dinni o ni ʒi shɛli zuɣusaa maa binyɛra biɛla di puuni ka daɣu kurosi o tooni ka nyɛ zaɣ vakaɣali dari maa nyaanga tihi n saya tihi maa kala nyɛla zaɣ vakaɣali

so n-ʒia o ʒila teebuli gbuni ka nucheebaŋa be o nuu ka o liiga maa bɔɣiri nyɛ bɔɣ' waɣila ka anfoonima pa teebuli maa zuɣu ka alikalimi pa anfooni shɛli zuɣu anfoonima maa tooni bini pala di zuɣu ka nyɛ zaɣ' sabinli

Paɣaba n ʒi binyɛra chɛna shab yɛla nyingokoriti ka ʒinʒi binyɛra binyɛra maa zaɣ piɛla mini zaɣ dozim mini zaɣ nuɣso bi chɛnila tingbanni ka lora ʒi bi luɣuli zuɣu lora maa nyɛla zaɣ dozim mini zaɣ sabila ka so ʒɛ di sunsuuni ka nyɛ paɣa